Abantu balighano bangi motoka dhirigho nhingi ghaligho nhumba dha kalina.. Tuli mu paaka abantu babitirivu n'emotoka mbitirivu. Ghaligho bbaasi, kosita, kamunye..Abantu baligho bangi nzira bwe nsobola kubaitotola nhimbamalayo baligho babitirivu n'emotoka dhirigho nhingi.

Emotoka diri wano emibitirivu eningi, waliwo ne nhumba. Mmotoka diri mu paaka mbitirivu, mulimu baasi mwabamu kosita, mwabamu kamunye donadona diri wano mibitirivu nhingi. Waliwo nhe nhumba yino eriku ebya kyenvu, waliwo ni kalina. Diri wano

Omusaadha ali ghanho ali ku lyaato. Alina obuyimba ku lyato ali ghanho kunandha ayemereire ali mu vesiti, ali ghanho ayemereire alina byali kutola kulato. Elyaato kuliku ebya bulu kwabaku ebya kisitaka ali ghanho ku lyaato ayemereire.

Eilike liri ghano, lifundhwiile amaiso. Lili mu miti gya kiragala. Ghaligho emiti gya kiragala, lyona lya black. Lifundhwiile amaiso.

Oluguudo, omuti ogwa masanalaze, akapande ka yellow, omughala alimu bulawuzi ya red yavala sikati black no musaadha ni mwana mwine owundi enhumba ya mabaati meeru wabawo emeza. No wundi wuno ali mukayumba oba atunda ki?

Ebinhonhi bi Mpa Omwana bili munsiko, bili bibili. Ghaligho eisubi lya kiragala. Ghaligho n'emiti gyona gya kiragala. Bibino ghano bili ghano mu nsiko, bili bibili. Bili bibili.

Enkoko balikudhitalika badhisaze omusaadha alimubyeeru adhisaze. Ghaigulu ghabagho ebyeeru ghansi ghaligho ebbaketi ebya green ebya kiragala na bakazi basatu eitale bagemye abaana oghundi tagemye Bali ghano balikugula nkoko entalike.

Dhuuma wuno, isamba iramba. Dhuuma mungi. Aye waali, kumbali waliwo emiti. Aye dhuuma mubitirivu mungi. Wakiragala, nemiti egiriwo gya kiragala. Biriwo bingi, emiti giriwo mingi, ni dhuuma mungi. Mubitirivu.

Omusaadha atyaime ku nhaanda, aswiremu akaguwa. Ali ku nhaanda ghano atyaime ali ghaigulu ku mabaale atyaime. Ghaligho eisubi, ghaligho amabaale ga bulaaka, ghaligho eisubi lya kilagala, byonha byonha biri ghanho. mwenhe ali mu byabulaka atailemu engaito dhirimu emyalala myeru.

Amaato gagano ghano mangyi. Kuliku abasaadha basatu batyaime ku maato. Oghundhi agemye enkasi, bali ghano batyaime. Aye amaato ghaligho mangyi. Ghaligho elya kiragala, ghabagho aga kisiitaka, ghabagho agaliku laangi emyuufu. Gali ghano...

Abaana betwiise amaadhi, bali muluguudo. Bali baana ikumi. Ghaligho emiti gya kiragala. Bali muluguudo lwaitaka.

Abasaadha bali kumaadhi balikusika obutiimba. Balighano bali bana. Balighano bana balikusika obutiimba. Oba balijja kuvuba? Kuba balighano bemeleire. Bali kusika butiimba.